loosoho yaa mayyaate? looso ayi loosaa ? loosu yaa hiittooho? loosu yaa hiitto assine loonsayiiho? loosu yaa maati? loosu yaa meu manni loosaaho? loosu yaa hiittooho ?

Faashine yaa mayyaate? Faashine yaa mamii dayiino qaleeti? Faashine yaa balaxe mayi abbeyo qaleeti? Faashine yaa ayi horonsiranno? Faashine yaa ayi horonsiranno? Faashine yaa qaalu mayiinniho?

poletiku maati poletikaho yaa higgete qaaleeti poletikaho yaa higgete coyiho coyiho yaa mannuyita feceleenqe ikka dandiitaho hattono rosuyita ikka dandiitaho gobbate noo xaadooshsheeti.

Superimaarkeetete mirte yaa mayyaate? Superimaarkeetete yaa qaalu umisi mayyaate? Superimaarkeetete yaa mamii daayiino qaaleeti? Superimaarkeete maa dikki'nanniwaati? Superimaarkeetete yaa mayi maa hiraawaati? hiittoo maarkeeteti?

Sagale maati, sagalete yaa mayyaate, sagalete manchu heeshshora qara hasattosiiti. hasattosiiti yineemmo woyiite haqqetenni saadatenni hatto babbaxewo afi'ne manchu heeshsho heerate, hashsha galate babaxewoore assa.

Biifisa yaa mayyaate biifinsayhu mayraati biifinsayhu ayeeti biifisa yaa hiitto ikkine biifate bifisannohu ayeeti biifisa yaa mayyaate biifaahu ayeeti

Mini uduunni yaa mine horonsi'nayi uduunnichooti. togo yineemmo woyiite mini giddo heeraa uduunnichooti yaate. mine horonsi'nayi uduunnicho lawishshaho sagale loosi'nayi uduunnicho ofollinayi uduunnicho hattono babbaxewoori mini uduunnichi mine heeraho.

Agattote yaa mayyaate? agatto maati? agatto ayi agaate? agatto hiittoote? agatto ayi agara abbinoyiite? agatto hiittoonni anganni? agatti agaahu ayeeti?

Bohaaranni mereerisha yaa Mayyaate? Boharayi mereerisha yaa fano yanna giddo surre woyyeesirate woyi mannu booharate hasire ganibba yee oso'lanni haariimanni hagiidhanni mare

Daddalo. daddaloho yaa maati? daddaloho yaa lamu manchi woyi lamu alee higewo manchi ku'u kuiwiinni uduunnicho woxunni hattono babbaxewooricho adhe kaeentinni ku'u koiwiinni lede aanahi lexxe hire..

Safote latishi mama safamewoho ? Ayi safewoho? Hiito assine sanifayiho? hiitto asinne latinisayiho? Hitoo losooti? safote latishashaati yaa Mayyaate?

Owaante yaa mayyaate owaante yineemmo woyte hiittoo gariiti owaantayhu owaante yaa isi umisi hundu mamii dayino qaaleeti hiittoonniiti owaante aa dandiinannihu

Babbaxino dani uduunnicho yaa mayyaate? babbaxewo dani uduunnichi hiittooho? babbaxewo dani uduunnicho ayi horoonsirawo? babbaxewo dani uduunnichi ayeera fushshinooyiiho?

Umu dananchi yaa mayyate? umu dananchi ayerano umu dananchi mami fulaaho umu dananchi mami kalaqamaaho umu dananchi hiitto ikkineenna umu dananchooti

Mininna dubbu saada yaa maati? Minnna dubbu saada yaa mini saada yaa mine galtaate mine heedhawoote ado horonsi'nayiite buuro horonsi'nayiite hattono maalase intayiite dubbu saada yaa dubboho heedhaate dubboho galtaate mite maalase intayiite mite maalaase intayiikkite yaate

daddalu yaa maati daddaloho yaa mittu manchi lamu manchi uduunnicho uduunnichunni soorrire woyi uduunnicho woxunni soorrirate togo yaa mittoricho hidhe lede wolu waagira oyi uduunnichoho soorrate.

Loosoho yaa mayate ,mitu manchi haja'yati yee heeshsho woyyeesate eote mince afirate hatttono heeshsho woyyeesireemmo albilite yee mitto mixire loosanno yanna

Minninna dubbu saada minni saada yaa mine galitaate horo uyitaatte gobba digalitaatte gobba saadaati yineemmoti mine digalitaatte dubboho galitaatte

Loosu yaa mayyaate? Loosu maati? Looso ayi loosaaho? Loosoho yaa hiikko garii loonsaaho? Looso meu manni loosaaho? Loosoho yaa horosi maati?

Sumudaho yaa mitte gobba xawisanno sicootti sumudaho yaa mittoricho leellishate horoonsi'neemmorichootti sumudaho yaa aayimma xawinsannirichootti

Biifisa ya maati? biifisa yaa mittoricho seekkate woyyeessate bushe nooricho biddi assi'ne seekkate biifisate yaate, biifisate yaa xuma ikka gara mannaho illete biifawo gede assi'ne.

bunu minenna sagalete mine bunu mini maati? sagalete mini maa worrayiwaati? bunu mine mayi heerawo sagalete mine may heerawo? bunu minenna sagalete mine hiittoonni anfeemmo bunu minenna sagalete mine ayi loosawo?